Ezindaweni zasemakhaya, abantu bayakha indawo zokugezela izandla ngemva kokuphuma esambuzini, kuze kugcinwe ukuhlanzeka lokuvikela izifo. Kujwayeleke ukwakhiwa ngezigodo loba amapulanka kufakwe isigubhu samanzi okugeza. Kuqakathekile ukugeza izandla ngemva kokusuka esambuzini ngoba kuyasusa amagcikwane lezifo njalo kuyadlulisela ekudleni lakwabanye abantu.

Isifo sengqondo yisimo lapho ingqondo yomuntu, imizwa loba indlela odla amathambo engqondo ingasebenzi kuhle. Kulezifo zengqondo ezitshiyeneyo ezinjengo kuzizwa ungajabulanga leleso esokucabanga kumbe ukubona izinto ezingekhoyo

Indawo yokwelapha abakhubazekileyo iyanceda kakhulu kulaba abasuke balimala ngokwehlisa ubuhlungu njalo iyaphinda ithuthukise kulaba ade bengasahambi. Uyakwanisa njalo ukuthi uthole anaphilisi okuphila kulaba abagcinwe begogekile.

Esibhedlela umuntu wesilisa kumbe owesifazana uyalala embhedeni ehlolwa abeselatshwa. Umtshina oseceleni uyasetshenziswa ukuhlola impilakahle yakhe kuhlolwa izinto ezifana lomfutho wegazi ,ukutshaya kwenhliziyo, ukuphefumula lokuthi umzìmba usebenza kuhle yini. Ukulala embhedeni esibhedlela kwenza oDokotela bayinakekele kuhle njalo bayihlolisise isikhathi sonke.

Liqembu labantu abamileyo phambi kwesakhiwo seSibhedlela endaweni yokubelethisa abesifazane abamileyo ngabasenzi besibhedlela njengo Dokotela labo Mongikazi inengi labo bagqoke amajazi amhlophe kanti abanye bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka bamile ndawonye bajabulile okutshengisa ukuthi bathatha isithombe somsebenzi wabo

Ngesikhathi sekhovidi abantu bebevala amakhala lomlomo ukwenza bezivikele kulowo mkhuhlane ngoba ubuyingozi njalo ububulala, ubuhlasela intsha labadala okhulu labo gogo ubungakhethi.

I-E45 ngamafutha asetshenziswa ukuthambisa lokuvikela isikhumba. Isetshenziswa kakhulu kubantu abalomzimba owomileyo , olumayo kumbe ocasukileyo. lyayehlisa ukuluma lokucasuka kwesikhumba. Abantwana labadala bavumelekile ukuthi beyisebenzise. Kayivunyelwa ukuyifaka emehlweni. Ingagcotshwa izikhathi ezimbalwa ngosuku. Ikakhulu nxa isikhumba somile kakhulu.

Kulamaphilisi asetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu bokuvuvuka lokutshisa komzimba bomzimba, asetshenziselwa ubuhlungu bemisipha, ukuvuvuka komzimba, ubuhlungu bamazinyo, ubuhlungu ngemva kokuhlinzwa kumbe ukulimala. Avame ukunathwa ngemva kokudla ukuze kuvikelwe isisu. Akumelanga asetshenziswe isikhathi eside ngaphandle kwemvumo kadokotela njalo abalohlupho lwesibindi akumelanga bewanathe.

Umuthi wokukhwehlela uyanceda ukwehlisa kanye lokukhupha amakhovula emphinjeni lasema phatshini. Kufakwe uluju oluncedisa ukuthambisa umphimbo, uyayehilsa ukukhwehlela ukuphefumula kuhle nxa umuntu evalekile esifubeni. Kumele usetshenziswe ngendlela obhalwe ngayo ephepheni kumbe ngu dokotela. Abantwana abancane kakhulu kumele banikwe invumo ngu dokotela.

Umuntu olesihudo kumele anathe amanzi amanengi ukuze engaphelelwa ngamanzi emzimbeni. Kulamaphilisi asetshenziswa ukwelapha isihudo, amaphilisi ayasiza ukumisa ukugijinyiswa yisisu masinya nxa uqeda ukudla. Ayancedisa njalo ukuthi umzimba ungaphelelwa ngamanzi ngenxa yesihudo, ayavikela ukuncedisa umuntu ezizwe engcono njalo abe lamandla.

Amaphilisi asetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo lokunceda abantu ukuthi baphile kuhle. Amanye amaphilisi ayaqinisa impilo loba avikele izifo, kumele asetshenziswe ngendlela eqondiswe ngudokotela loba umongikazi. Ayanceda ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni, kuqakathekile ukunatha amaphilisi ngendlela efaneleyo ukuze asize umzimba njalo kuvimbe ingozi.

Abantwana kumbe abesifazana abakhululweyo loba abantu abadala kumele bewasebenzise amaphilisi lawa kuphela ngokutshelwa ngudokotela itavegil ngamaphilisi asetshenziswa ukwehlisa ukuphendula komzimba okudalwe ngumkhuhlane wenkomo ayasetshenziswa ukunciphisa ukuluma komzimba ukwelapha amaqubu esikhumbeni njalo ayanceda ngokwelapha ukuvuza kwamakhala lokuthimula okudalwe ngumkhuhlane wenkomo

Ukudangala kungalimaza impilo yomuntu kodwa amaphilisi okuthwa yi Agoprex ayanceda ukuthi umuntu ubuyele kusimo esijwayelekileyo. Ayanceda umuntu ozizwa edanile okwesikhathi eside engasafuni ukweza izinto ayezithanda. Aqakathekile ngoba ayathuthukisa ingqondo amandla lokulala kumele uwanathe ngendlela udokotela akubhalele ngayo.

Ngasendulo okhokho bethu labo khulu bebeselatshwa izihlahla lokhu kusuke kwadala ukuthi imkhuhlane ehlasela ngamandla iyenze izihlahla zibe buthakathaka kulezinsuku ososayensi sebesuke badala amaphilisi aqakathekile kakhulu njalo alamandla ekulwiseni imkhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Ukudla okuyakha umzimba kuqakathekile kakhulu ebantwaneni ngoba kuyanceda abantwana bekhule beqinile, bephile kuhle njalo bevikelekile kuzifo. Umungumungwane ngumkhuhlane obangelwa yikuswela ukudla okulomsoco emzimbeni. Ukuswela ukudla okunjengamaqanda, inyama, indumba lochago kuyenza abantwana begule umkhuhlane lo. Kuyakhanya emntwaneni ngokucaka, ukungadlali lenwele ziyatshintsha umbala

Izitolo zemithi yindawo lapho okuthengiswa khona imithi njalo kuyatholakala ulwazi ngezempilakahle. Kuyahlolwa imikhuhlane enjengomfutho wegazi. Ziqakathekile kakhulu izitolo zemithi ngoba ziyanciphisa ingozi yokusebenzisa imithi ngendlela engalunganga.

Kuqakathekile ukuthi nxa uvela esambuzini ugeze izandla zakho. Lokhu kuyavikela emkhuhlaneni eminengi, njalofuthi kuphinde kuvikele ingcekeza.

Owesifazana okhulelweyo kumele azinakekele kuhle ngesikhathi sokukhulelwa ukuze yena lomntwana bethole impilakahle .Kumele abhalise sibhedlela ukuthin ahlolwe umntwana lempilo yakhe

Umkhuhlane wegcikwane kudala ububulala abantu njalo bekusiba yimfihlo ukuthi utholakale ulawo. Kulezi insuku sebefake imikhankaso yokuzivikela. Imikhankaso yokufundisa abantu ukuthi uzivikele kanjani njalo amaphilizi sephiwa mahala.

Izihlahla ziqakathekile kakhulu kwezesintu ngoba ziyelapha imkhuhlane etshiyeneyo njalo ezisetshenziswa kakhulu yizinyanga, izangoma kanye labodokotela

Yitiye yemvelo eyenziwe ngezihlahla zemvelo ezifana lehlaba abantu abanengi bayisebenzisa ukuze umzimba uzizwe ugcono njalo uphumulile itiye leyi isebenza ngokuthambisa umzimba incede isisu sisebenze kuhle uyabilisa amanzi ufake amahlamvu etiye uyekele imizuzo embala inathwa nxa itshisa kumbe isiphole kancane isetshenziselwa ukwehlisa ukuvuvuka esiswini lokuthambisa umphimbo.

Kuqakathekile ukugcoba isikhumba esomileyo ngamafutha. Kwezinye indawo abantu bahlanganisa amafutha lawa lemithi yesintu efana lenhlaba, amafutha emvelo kumbe ezinye izihlahla ezinceda isikhumba. Amafutha lawa ayenza isikhumba sithambe futhi sibe sihle. Ayavikela isikhumba esiwomileyo ngenxa yelanga kumbe umoya. Aqakathekile ngoba ayanceda ukugcina isikhumba siphilile.

Imbali yamathuna yisihlahla esilezimbali, esilemhlobo etshiyeneyo yembala. Sasisetshenziswa ukuhlambulula amanxeba, ukuncediswa abantu abalomfutho wegazi ophezulu. Siyingozi nxa sidliwa kakhulu kumbe nxa sisetshenziswa ngendlela engayisiyo. Ezinye izingxenye zaso silemithi eqinileyo ebangela ukuhlanza, isisu esibuhlungu kumbe ubuhlungu emzimbeni.

Itiye yemithi yenziwa ngemithi yesintu efana legarlic ginger lemon kumbe amanye amahlamvu lezimpande abantu bayayinatha ukuze umzimba uhlale uphilile itiye yeginger iyangceda ukukhudumeza umzimba njalo liyayehlisa umkhahlane lephimbo elibuhlungu itiye yegarlic iyaqinisa amasotsha awomzimba lokuhambisa igazi kuhle emzimbeni itiye yomuthi wesintu uyasiza ukuthi umuntu athole amandla njalo alale kuhle

Imithi yesintu isetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Efana lomkhuhlane, isisu, ukukhwehlela kanye lobuhlungu bomzimba. Eminye imithi yenziwa ngemithi yezihlahla, impande, amahlamvu lezithelo zemvelo. Abantu basebenza ukudla okulempilo, njengemibhida, izaqathe, itamatisi , ukuze umzimba uqine. Uvikeleke ezifweni. lyanceda abantu abanengi.

UCocasis siyatholakala lula emakhaya lasemagumeni . Sisiza abantu abangela mali yokuthenga imithi esibhedlela. Singasetshenziswa njalo ekwelapheni amathumba lamabala esikhumbeni. Sisiza ekwehliseni ukuvuvuka lokuluma yizibungu. Abanye bayasibilisa benathe amanzi aso ukuze ukukhwehlela lomkhuhlane kuphele.

Inhlaba lisetshenziswa kakhulu emithini yesintu ngenxa yezinzuzo zalo ezinengi empilweni yabantu liqakathekile emithini yesintu ngoba liyapholisa isikhumba liyelapha umkhuhlane wesisu njalo liyanceda ukwenza isikhumba sithambe sibukeke sisihle inhlaba liqakathekile ngoba lisetshenziswa njengo muthi wemvelo osiza ukwelapha izifo ezehlukeneyo njalo liyathuthukisa impilo yabantu.

Uhlonyane yisihlahla esincedayo kumithi yesintu uhlonyane usetshenziswa kakhulu ukwelapha imikhuhlane yomoya njalo uyanceda nxa umuntu elokukhwehlela kumbe isifuba uyaxotsha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni njalo kuphinde kuhlambulule legazi amahlamvu aso ayabiliswa kube yi tiye yokunatha abesifazane abakhulelweyo kumele bangawusebenzisi.

Usuzwane yisihlahla esiqakathekileyo ekulapheni kwezesintu. Uyalapha imkhuhlane otshiyeneyo onjengoqhuqho. Uyafutha uphinde uhotshe intuthu yakhona ukuze usile uphinde njalo uncedise ekulapheni umkhuhlane wesisu lesihudo.